Abashaija bashatu bari omu nyanja nibajuba ebyenyanja, basitamire omu bwato Kandi hariho amaizu, obwire nobw'ekiro

Nindeeba obwato enyanja amaizi, obundi obwato buri omu maizi hariho erangi yabururu abantu n'ebicu, n'obunyantsi

Nindeeba ebicu ebine erangi erikwera omushaija ari omu bwato akwasire eky'enyanja omu ngaaro kiine erangi eya kinyatsi amaizi kandi ayemerire

Enjojo ibiri zine amahembe nizitambura ebinyantsi ebyomire emit kandi obwire nobwihangwe